Lii nii mañgo la, mañgo bu ñior, ñung ko tiye. Waay, am na kuko tiye si loxo.

Nyene amna nyuy hammer nyunge dafar mull nyenen nyi nyunge tobu suff de asifu gayee de dafara de jahaseh de dafar nyenen nyu nyunge tahaw teyeh peeel de tobu de asi suff borom puspuss bi sunyuweh nyu dafar ku suff

Lee njolal la kee dafa njolal tankam yee y wowagun mugku design bam refet tanka ye tamin mugfa def aye weh nugku emaye emaye bu weehe nyari tanke la.

Asamaan la, mu ngi bulë, ñu def beenë tablë, ñunk ko sampu, tabla bi nak, ñung si binda "Welcome to Gambia"Bindë mu ngi weex waay tablë bi mu ngi giriin, mu ngi werta.

Lii benah gigain buu puff kawaram la, munkoh puff cii ginaw, munkoh def gel mu haaji cii digi bii, teudal kor behm tedue, mu tek cii benah headband, amna lum japue lu wekh, pin cii puff bii.

Ñaari dalli silipàs la, ñaari dalla yi ñiñ ko deffareh ay pér yu séw, pééri xonxu ak yu góól, ñiñ ko tek ci karó, karó ya ngi wèèx ak sokola.

Lii peel la ak rato, nyun ko wersi benna toogu, toogu bi nyun ko pintur, pintur bu weex, si soof lej ko teeg mingi sax ay nyaax, pelbi amul tiyekaay, rato bi mingi gudu

Lii mom aiiy carrot yu bari la, njung kor def cii benue plat, tek kor cii suff, carrot yu bareh bari, amna yu reyy am yu ndaw, am yu halar gudu tuti.

Li ni ay xaleh la xaleh yu bari yu goor yu jigeen ay janxa gaay nyu gi taxaw di setan di tachu.

Muneka nee armowar bage am ayee seetu am obekay aye bunta armowar be dafa sukola nugku tahawal nuge tek bena toogu se kanamam.

Lii simpul fuun lam tiye, simpul fuun bi, am na kuko tiye si loxom. Mung ko nitaal, di ko wane, mom mu ngi deendoog béénë góor, mom mu toog si toogu bi.

Daleu yu nyul nyunglen tek si kaw

Am linee shuraygerteh nyu ko yeka ci bowl ba pareh naari cass nyu fa benen bi mogi def meaw benen bi def sowe nyu si dugal kudu nyun ko tek si palat.